kyigewa kiliko bunyaasi bulala buliko bwoona idayi waliyo zinzu bayombekela matofali ni gamabaale ni litaaka kungazi ziliko bunyaasi hagati haliwo imootoka ni kadomolo ni ka burket inyuma iliyo bisaala ni maso ye inzu ni mungagi namufeli aboyele.

Baana bekale muchibiina kuzitebe zindeyi bagwatile zingubo ziwanga imaaso iliyo bitabu balala bahambile zi pen mukono, idayi iliyo luuzi lulimo buuma mungazi.

Batu bagali bikale asi ku chijewa, asi aliwo bifata, wali kubalula wanyambi bata ku bu dish, idayi iliyo imotooka bawakako ilanji, wanyambi ni peas ni gyimitu gyili asi

I'nyanza ilimo mezi, kutuulo kuliko musenyu nikadomokele ku'ngaji, batu bemile mumetsi ba a'ambile katimba bakukwesa

Batu bali kungaji kwenzu kuliko ni zimbawo bapangileko, inzu yene bajombekela mabale, mwisina mulimo bisaala, kutulo kwenzu kuliko kyisaala kye jimiyembe kyiliko matu, idayi asi iliwo bisaala bindi ni mungaji muligamo namufeli akubowa ni idayi yenzu iliyo bitu biwanga ni bilala bimali

Umutu wekale kukatebe kechichuma, imeza i'muli i'maso ateleko i'saawu ni bibyuma biliko ni bukombo buwaanga a'ambile, kakombo kalala mukoono

Zinzu zingali zili muchifo kyongene, agati e'zinzu waliwo zi'motooka bazipangile zindi zili kutulo kwe nzu, zinzu zindala bakubaako bipande, agati abawo madote ni bisaala ni babatu

Baatu bikale kumeeza ikuyungilifu kungagi kuliko bitabu ni kyikyuuma gundi ahambile kyuuma mukono ali kumina idayi iliyo bibyalo.

Kasano bikasilemu kutu aliwo ilanji iye blue, ku kasano agati iliwo elanji bateleko chisaala, ku chisaala imutwe kyiliko butu bukuyungilifu bachikasile musano agati

Zikungu hagati haliwo kyinyunyi kuzikungu kwene kuliko bunyasi ni bisaala, lubega lweno luliyo zinzu bayombeka bahaka ilangi imwanga madinisa malala migule gandi bigalewo imaso hezinzu iliwo maato bahakako ilangi ye blue bayimisawo ko ni bubuma

Kamuli kaleyi mulimo zilanji zingali, injukyi ilimo bumali ni buwanga yabako bupapa, ili kununa kwama mu kyimuli agati